a mbaxa la ando na ye kam juma juman bala andona ye ka comme maga jal ka tinum bo lang ke ɓiɓong na mana maga ndey ka i ga a nderes fa a ɗatale njaƴ maro a renda metar ɓeta ɗak nda fada te metar tadik kam yipo gun baya ando na ye lang ke um gara nga wa kinuma xoox um xaƴ maga andona ye maga yip um xoox kinum nda mban fa heure fu gar ma xooxin war galto xan sut poɗ ke bug ma <applause> <applause> a jega mana itam laka fa kam yipina a qadaf yipina qadaf yipina qadaf bowaga timo ƴaƴ teen fada nga maga dan la xay sax na be nim heure fu num toxuma maga mbane ma xoxan te unox mais tayil wagiran de a qooq tayil wagiran de fat i mbi effort no lang ke njal ka den o jalo ndik jeg mayu effort ro na fi an jalo ndik jeg mayu effort ro na fi an o ɗeta nga hectar ɗik xaye yipa den ɗoɗ yipa den ɗoɗ yipa den ɗoɗ ba ta normal heure fu xoxo nano xaye coxong hectar naxiq nda o refa na o saw to le ñaƴa ñaƴa ñaƴa bo roga yaar o garid wondu nan toxa coté lu ref na ret no qol la woot noox ga kiro ngaaf leng ndax te loy loy na andi ye a xija de nda rendement fe bugona xat ke teen yaam ke war ona eto fi avant o gara qole fi ino <applause> <applause> o qol ka roɗ ga o qol ka roɗ ga etu so o qox kan i nu mbasanan xaq jaragen jef
i nu mbasanan xaq ley am koy ɓato leya maxey gid ma koy projet ne ando naye te ne e 4R yam 4R a mbisida meen o njir ño maak yaam a re ange ak k <hesitation> nam koy <laughs> a re ange 4R i ndaaw ko ge a Ndef leng nda 4R a taxa bo i ndawa ndef leng ke buguma ley koy tem refu ye goor we ga mboge engrais soomo na xooxa i mbiya bo max meen pan ndink i mbaxa meke mban Lul Ndundur i mbaxa mban Lul Njojon pur i lela nga i mbax teen leel ke yipa ten fofi nda te fi el meen de mbi in tig poreer te a jeg saate fa a njeg angan mba ŋubana leel ke ka fi a comme engrais te engrais fe a suto xa nga commune ne Lul Seseen pour o jeg ka jik to na ka te jafeñ nda o xu ando na ye jegiro ka jik tona rek ndangi xumbana lel ke de mbot a mbota nga o mbisa den na xa qola xa mbaxa den we njik na engrais fe xum ki rang kaaf ka nu njang fosfa keke keke <hesitation> fosfade to ka nu mbi in tig poreeer nda sa nda ki noox yo waay no lool yaam win we fop jege jigan engrais to engrais fe sax a foga no ka andona ye ka ndega lang ke in fat i ndam no leel ke ndam no ndond ke in engrais fe ka ɗega lang ke i mbaas tayil yam mban neke te rawe jegun i mbaxa teen leel ke o koor a fi 1000fr a jig sarse de a nayaan bo o leel ka mbaay ka mbot mana mbat ne den a ɓax ka den yaam a naya jig teen sarse 1000fr a mbisin naxa qola xaden 1000fr koy a waga ngo mbisid nap nda o saaku engrais wagi ngirang o ɓissid nap yaam ka ɗeng ka o qole wo i ka i mbor me elo ten ten taxu bom leya ke kem leya nu sa nda kinox no ɗoɗ ke sa ɗa xi noox na kandafa ke naak ke kada ñowo gu yaaga maak we mbufo ge xa kanga fa ke mbanu mbufata kangafa ke ngayik yo naake nu ŋanja kangafa ke xa qola xe nuun na mbago ñoow i nu mbasa naam xaq i kene jeg um koy ka leyuma <applause> <applause> yasam o yalo xe fiya ne in jam no sate fe a fiya ne in no commune fe Lul Seseen

xa a koy

je pense que i djemo continuer aprés ñu jema répondre question ne aprés ñuy soga ñëwaat si bi
question ne na garida ndiki kada leye ka imbi ka question ke fop bata pare bon te soga te répondre i lamit neke na gara ka leye e ndax nama an ta ndax a ara ke wo`a mbora a mbada utel namo an ta ndaxa xol arera wo a fada utel

<applause> merci beaucoup ga i suur ka na 6eme question ne 6eme question ne ka leya service kum wara xooy a refa nga ye o qol le ka jeg ka attaque kang na manaam ka jeg kana yakan service kum waro waro xoy ka leye comme manaam o qol le a jega nga attaque comme mannam service fe andona ye te waro xooy pour de ara nongo ten te ref DPV DPV den defa nu meen presque xu ando na ye ko xoxa jeg o qola andona ye ka jeg attaque areta nga ba xupong dole DPV o xoya dena ara kaga usine diom maaka dial nong na usine na ga <noise>
ok leegi mangi jema tenk question reponse yi ñu jota am fi demey commencer ci 1er question:bi pour jema tenk réponse yi ki réponse yi 1er question bi ñu joto na def leegi mooy quantiter dose binga wara def si tol gerte tol dugub ak tolu mbok ñata saku engrais la ak ñata saku urée la saku engrais nak bude gerte la nieti saku engrais moy dose bi bude dugub tamit ñeti saku ngey def ak niari saku urée mais deng koy xaj def ko ñari ñari yon beneen question biñu jota répondre fi mooy